Foŋ m boŋɔ ka niriba doli di soli yiya tihi pooli nima ka loori za palli zuɣu ka bipuɣinsi ayi ʒi kom n chena n tuhi niriba ayi soli nirina ayi ban kanna ŋɔ bɛ ninvuɣu yino ye la liiga piɛlli la yino ye liiga ʒee.

Kootu m-boŋo ka zama laɣim na ni bɛ ti wum shɛb' kpala noos mask' ka di nye zaɣ'piɛlli ka shɛb' dini nye zaɣ'sabila ka shɛb' dini nye buluu kuɣusi beni cheche chechebihi beni ka baajinima tam di zuɣu ka bɛ mali daara

Moɣani binkobri n laɣim m be yoɣu ŋɔ ni bɛ puuni sheba nyɛla bini booni sheba ni zibira ni yonahu ka bɛ booni o dagbanli ni tihi gba biɛni ka mori biɛni ka loori girin biɛni loori maa ka so be dipuuni.

oofis n bɔŋɔ ka a yi yuli di puuni a ni nyɛ buku a ni nyɛ liiga a ni nyɛ kamɛra a ni nyɛ foon ka nyɛ labtop ka di paya teebuli nim gba biɛni buku nim ŋɔ shɛŋa nyɛla giriin ka shɛŋa nyɛ buluu

kpikpaltihi ni dobino tihi n zaya ŋɔ ka yili karili zaɣa viɛlli ka di waɣa n gba za ko'nangbankpaŋa ŋɔ kom gba n doya ŋɔ ka bɛ tom lahi niŋ biriji viɛlli din baariloori kom maa.

Tihi ni daadam biɛligu m be kpeŋɔ ni fukumsi soya nima bana n nyɛ imigiresa sheba ʒirila baaji nima ka sheba gbibi loba m pahi.

Tihi be kpe ŋɔ paɣasara ni nachimba gba be kpe ŋɔ niŋdi suhupiɛlli shɛb ʒimi n ŋmera ka shɛb zaya n wara ban wari ŋɔ nyɛla ban gbubi bini ka di ŋmani la zuya ka bi gbubi n diri nachinsi.

Gbanpiiɛlli mini gbasabili bihi n ʒɛya bipuɣunsi anu ni bidib yino bidibgi maa yɛla liiga ʒiɛ ka so jiins zaɣ ŋmaa ka yili ʒɛ bi ni bɛ shɛli polo maa ni pool

Zamaa n laɣim kpeŋɔ n tumdi tuma ka di nyɛla kom ni ka bɛ be m paɣari binyɛra ban tumdi tuma ŋɔ so ye liiga ʒee ka so ye liiga buluu ka so ye liiga yelo ka so ye liiga sabinli di puuni.

Loori yelo ka niriba ʒi di zuɣu ka lo gaɣa ka so za tingbani ka tihi biɛni ŋun ʒi Loori ŋɔ zuɣu ŋɔ bɛ puuni so yela liiga ʒee ka ŋun tam tooni ŋɔ ye liiga buluu.

Tingbani zuɣu lana nima n kperina kpeŋɔ sikiriti nima biɛni kpamba biɛni loori nima biɛni loori nima maa sheŋa zuɣu filaaki nima nyɛla din sansaya.

Nachimba ŋɔ tumdila konkireti tuma tuunsheli bini tumdi ŋɔ nyɛla tuun'sheli bini soŋdi konkireti ka ban tumdi tuma ŋɔ Yiŋa kam pilila zipiligu ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka ye liiga girin ka so zaya ŋun bi tumda ka lee n zaya n yuuni ba.